Abantu basatu nga bataddeko ebisappeewo ku mitwe baweese n'ensawo, batambula. Ababiri ku bo bakyeruppe era bakyeruppe bano abali ku mukono ogulya emmere bayambadde amagambuutu, omweru omweruppe owa wakati akutte obuti ate omuddugavu naye akutte akati; kyeruppe ali ku mukono ogulya emmere ayambadde akasaati aka kiragala.